Umuharuro mwiza n'imodokani ziza cane ziriko zirerekeza zija ku isokon'abantu bashagije cane banejeje babengerana banegereje cane banebereye ibisho cane buhorora uraraba pe.